Dano ma opong magitye ka neno dako mo ma en oyeyo galaya ki labolo i ye madano weng tye ka neno en en tye ka bunyo ki yom cwiny ma konye bene pek.